Vanhu vari kufamba mumusika munotengeserwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira nhumbi chikafu nezvimwewo.

Munhukadzi ari kufamba mumugwagwa. Akatakura bhegi raea mumaoko. Kurudyi kwake kune ivhu nematombo akaoma. Kuruboshwe kwake kune dzimotokari dziri kufamba.

Ikapu inoisirwa mvura kanadhiringi asi haishandiswe zvenguva yakareba. Inoshandiswa kamwe chete yobva yaraswa.

Murume ane ngoro ine mabheketi eruvara rwakasiyana-siyana. Kurudyi kwake kune dzimotokari kuruboshwe kwake kune mudzimai ari kufamba nenzira inopesana neyake.

Inzvimbo inogadzirirwa matayi edzimotikari anenge afa avo varume vacho vanogadzira matayi acho.

Imhuka nhatu dzemusango dziri kufura mumafuro manyoro. Pane mauswa akaoma zvakare kumashure kwacho kune miti yakaoma neisina.

Vanhu vari kufamba vachienda pachikoro pevanhu vakuru.

Tafura yakagadzirwa nemuti nezvigaro zvacho zvakagadzirwa nemuti. Zvakagadzirwa zvakanaka. Tafura inoshandiswa kudyirwa.

Inzvimbo ine motokari dzakamira kumashure kwacho kwemotokari kune miti yakawanda neimba iripo pamberi pacho pane ivhu rakaoma nesora rakaoma.

Magonyeti akamira pamberi pedzimba nematirera acho.

Bani rinemiti yakawanda inemashizha asina kuona. Mimwe miti yacho yakaoma.

Sadza nenyama yehuku rakaiswa nhengo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mutsipa, nzondora, chikanganwahama nezvimwewo.

Munhu arikutengesa zvakasiyana- siyana, kumashure kwake kune vanhu vakamirirako mumwe akabata foni mumwe arikuda kukirosa mugwagwa kunemotokari dzakamira kumashure kwake kune mumwe arikufamba akaberaka bhegi koita kurudyi kumberi kwake kune chitoro chinotengesa nhumbi dzevanhurume.

Inyama yehuku yakapiswa mumafuta. Mundiro macho ndobva maiswa hanyanisi nematomatisi mambishi.

Mabhanana akawanda kwazvo ari kutengeswa. Kurudyi kune zvibhotoro zvezvimwiwa zviri kutengeswawo zvakare. Kumashure kwacho kune vanhu vakamira, avo ndivo vari kutengesa.

Mabhiribhodhi anoshandiswa kuratidza mabasa anoitwa nevamwe nekutengesa kwavanoita mabasa avo.

Pane vakomana vakamira vane zvingoro. Vanobatsira vanhu kutakura vanenge vadzikiswa ipapa nemabhazi. Kumashure kwacho kune chitoro chinotengeswa zvakasiyana-siyana nebhawa rinotengeswa doro.

Munhukadzi anotambira chikwata chemadzimai chenhabvu cheZimbabwe.

Vanhu varikufamba mumugwagwa kuenda kwavarikuenda. Mumwe mudzimai akaberaka mwana akabata mapepabhegi anezvinhu zvake.